Ono mayito umutekhe isi batekhele mumandu nga sali umubalule tawe, bamurere musipo khutsa khu mukulisa babandu khufunamo tsi rupya

Kino kimikebe, kimikebe batsukhamo bubukhi, bubukhi ubu bwama mu'nzukhi, tsi'nzukhi tsitsa tsanuna bunulu mubimuli tsamala tsakhoola bubukhi mumasasari esi ba baminamo bubukhi

A guno gumugunda gwetsi babyalamo nasimya, nasimya aa bili bilyo byesi babyaala byatsowa bakhupamo buufu bwe khudyamo busima oba khunywamo ni buugi unyala khwoshakho ni khoshakho buusa oba wateekha ne khuteekha

Imotookha yasutile bikuku khungaaki khwayo ni babandu bali mukari bekhale mumotookha

Kamaato kali khunyanza kamaato kasutile babandu bakali kali khubambusa i'nyanza, i'nyanza kabakameetsi kamaleyi naabi ate nga kamabalayi nga oli ni khurambisa lilyaato ne wanyalisa khukambukha

Sino sifo shesi bakulisilamo kamafura ketsi motokha ni'tsi pikipiki tsi'motokha ni tsi'pikipiki tsitsawo khukula kamafura netsanyalisa khutima khu'luguddo ah mundulo mulimo intsila elah khulikho ah tsi'motokha ni tsi'pikipiki nga tsili khutima

Oyo mayiito umutekhe bamurele mubwakuli i'waanga, umulala bamubalule ukundi basili khumubalula taawe, mayiito oyu bamutekha baramo ni chumbi babalula balya

Yino bakilanga bari inyanza, inyanza khulikho babandu babemikhile khundulo ni kamaato bakemisile khundulo Khwe chi nya Khwe nyanza